Aatekuli naaputudhi yoohi ohaya itula mo mokudhi putudha, mokudhi sila oshimpwiyu, opo dhi koke nawa kaapu na omayimbo ga sha. Taye dhi tula muundama womeya ga yela, taya tula mo iikulya, taya tula mo omizile nokukala wo taye dhi tala esiku nesiku ngele otadhi koko.

Miikunino yiinamwenyo ohamu kala muna ompito opo aantu yaye mo yaka talelepo nokutala iinamwenyo mbyono yili mehala moka. Aantu ohaa kala metonatelo nomewiliko lyaantu ya dhewulilwa owina, opo ya gamene aantu kiinamwenyo, mbyoka hayi vulu okulyana.

Mombuga omu na iimeno oyindji yomaludhi ga yooloka. Molwa onkalo yombepo yomombuga, iimeno mbino oya shitwa eshito ewanawa, opo yaa ha se po mbala, nenge yaw ha se po komutenya.

Meshito omuna iimeno ya yoolokathana dhimwe omiti ominenene dhimwe omiti omishona, dhimwe oomwiidhi. Ayihe mbika ohayi kala yo opaleka nawa eshito uuna ya ziza nawa yo woo oyi na iilonga ya yoolokathana.

Omiti odhina uuwanawa owundji , ohadhi tu pe omizile dhokugondja , ohadhi tu pe wo iiyimati, momiti omo moka ishewe ha mu hongwa iihongomwa ya yoolokathana ngaashi iipundi, iitaafula osho wo oosikopa ndhoka hadhi longithwa momagumbo. Iihongomwa mbino ohayi ka falwa komahala gomalandithilo aantu yi imonene oshimaliwa.

Pomahala ogendji gokuvululukilwa noshowo pomahala gokulila ohapu adhika omutalelo omuwanawa gongushu. Ohapu kala pu na iipundi iiwanawa ya tholomwa nawa, iitaafula, omalamba, omathano nomiti dha ningilwa onomenawina, dha ningilwa okuhila nokunyanyudha aakalipo naatalelipo.

Aantu yamwe ohaya vulu oku kuna omiti niimeno ya yoolokathana. Uuna ya koko ohaya vulu oku yi landithapo kaantu opo ye keyi tsike komahala gawo. Yo woo natango ohaya vulu oku gandja omalongo pukululo kombinga yomawuwanawa gomiti dhono opo aantu ya hokwe nokupanda iinima mbi.

Muunamapya nuunimuna ohamu zi iilikolomwa oyindji . Aantu ohaya vulu okwiilikolela mo iikulya haye yi teleke miimeno mbyono haye yi kutha momapya gawo nenge moofaalama dhawo nenge oku ziilila miinamwenyo mbyono haa tekula.

Moondundu ihamu adhika naana iimeno oyindji, ohamu adhika iimeno iishona lela yomano, yomwiidhi niigwanga wo. Iimeno mbino ohayi vulu okukala tayi kokele mehala kamu na evi nenge kaapu na omeya ogendji.

Oondjuhwa oyo iinamwenyo iikwamawawa yi holike kaantu. Kiinamwenyo mbika aantu ohaya mono ko iilikolomwa oyindji ngaashi onyama, omayi, oshipa, omanyala nomafufu gena iilonga oyindji yindji.

Oondjuhwa ohadhi gandja omauwanawa ogendji ku mboka haye dhi muna ngaashi omayi nonyama. Aantu ohaye ga landitha woo kaanangeshefa aanene e taya imonene iiyemo yawo ya kola nawa.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya si oshimpwiyu okudhi kongela nenge okudhi ningila uundama mono tadhi kala dha manguluka yo ya vule wo okudhi silila mo oshimpwiyu nawa ngaashi okudhi pa omiti niikulya.

Aanafalama yamwe ohaa kunu noku kokeka iikwambonga yimwe ngaashi omatama, ohaye ga kokeke eta ye ga tulilepo iiti opo gatandele kiiti opo ge ya pe iiyimati iiwanawa. Ngele gapi ohayega kuthako eteye ga landitha yo yamwe taye galongitha momagumbo gawo.

Moshito omuna iimeno oshowoo eshito lyoo palekwa komamanya. Pehala mono hapakala omamanya hapiithanwa oondundu, ihapukala naana omiti odhindjidhindji oshoka kapuna naanaa evi ewaanawa lyokumena omiti odhindji, opuna ashike omamanya ogendji.

Aantu mbona haya tekula nokusila oshimpwiyu oohi, ohaya kala noshimpwiyu opo oohi yedhi longekidhile uundama wo meya wuli nawa, opo wo ya vule okukala taye dhi takamitha nawa , taye dhisile oshimpwiyu yo taye dhi gamene komikithi.

Meshito omuna omwiidhi. Omwiidhi ogo iigwanga hayi piti mevi, hayi piti ku yoyene ihaayi kunwa nande okulye. Iigwanga mbika ohayi kiwa kiinamwenyo to yimwe ohayi kuthwa po yi liwe kaantu. Yo yimwe aantu ohaye yi longitha iilonga ngashi okukumba nokudhika omagumbo gawo.

Omahala goku tekulila oohi ohaga kala go opalekwa go ogalongekidhwa nawa nelalakano lyokulonga aantu mbono yahashi kutya ohadhi tekulwa ngiini yeye yi ilonge kutya oohi ohadhi tekulwa ngiini.

Aantu ohaya ningi iilonga yawo yokutekela iipu sho haya andjanenke ominino dhokutekela iimeno yawo peha lyokutekela koonyala nenge nokutekela nomayemele.

Oondjamba odho dhimwe dho miinamwenyo iinene, ha yi kala mokuti. Iinamwenyo mbika oyi li moshikunino sha gamenwa, omolwa ongushu yawo ndjoka yi dhina. Oondjamba oha dhi li iimeno nokunwa omeya.

Meyalalo lyombuga kamuna oomiti odhindji .Omuna omwiidhi omushona niimeno yaninga omalopalopa .Ohamu monika woo oondundu onene dhomananya omanenenene hadhi monika nawa omolwa omutalelo gwadho.

Aanafaalaama yamwe ohaya takamitha iimeno yawo momikalo dha yoolokathana ngaashi okuyi gamena kaayi yonuke po komutenya ogundji unene nenge komvula oyindji. Ohaye yi tula momizile mono tayi vulu yi mene nawa inayi mona ombudhi ya sha.

Aanafalama manka iya kuna iilikolonwa yawo ohaya longitha manka tango evi opo oombuto dhika pite nuupu. Evi ohali vulu nee okulungwa konyala nenge nomatemo nenge lyi pululwe no omambakumbaku opo lilongekidhilwe oombuto.

Aatekuli yoohi, kakele kokutala ngele oohi odhili tuu momeya gagwana ohaya kambadhala woo natango yedhi pe iikulya opo dhaase kondjala.

Uundama mbu ha wu tekulilwa oohi ohawu silwa oshipwiyu tawu tulwa omiti opo wu gamene oohi dha mone omikithi nenge dhaakwatwe komapuka ngoka taga vulu oku dhi etela omikithi nenge omaso.

Miilikolomwa yomomapya ngaashi iilya ohamukuthwa uusila mbono hawu ndulukithwa iikulya yomaludhi ngaashi oomboloto, iikwiila niimbombo. Aantu oha yeyi ningi ihe nawa eta ye yi gwedha omulyo ngono ya hala eta ya li.

Uumakagona owo uunamwenyo uushona woombaka. Ohawu tendulwa momayi gooyina e ta wu kokekwa kaanafalama momahala ge li nawa, tawu pelwa mo iikulya nomeya. Opo wu vule okukoka wu landithwe po.

Aanafaalama ohaa kambadhala nomikalo odhindji okusila iimeno yawo oshimpwiyu. Ohaa kambadhala okuyi tekela, opo yaase po komutenya nenge kenota, ohaa kambadhala wo natango okuyi gamena kiigwanga mbyono hayi vulu okuyi dhipaga.

Aakwashigwana ohaya vulu okwiimanga uukuni kumwe opo yalongele kumwe uuna taya tekula oohi yo yamwe ohaya vulu okuya yatalelepo omahala ngono yo yilongelo kutya oohi ohadhi vulu okutekulwa ngini pamikalo dhayoloka thana.

Molwa omaunongononi aantu yamwe ohaya kokeke iimeno nomashina peha lyokuyi meneka mevi. Iimeno mbika ohayi kala yakoka ngaashi mbyoka yaza mevi oshoka omashina ohaga gandja uupyu wafaathana naambo hawu zi mevi.

Aatekuli yoondjuhwa ohaya kala no shimpwiyu shokudhi dhikila iikuku nenge omahala ngono geli nawa opo yedhi gamene kiilyani ngaashi omayoka, yo yedhi sile wo oshimpwiyu kaadhi mone omutenya ogundji nenge uutalala owundji dho dhi se po.

Omiti odho iimeno mbyono yili meshito. Omiti ohatu monoko omawuwanawa ogendji ngaashi omizile, ohakumonika wo iiti mbyono hayi ndulukwa yininge iikwapilangi ngaashi iipundi, osho wo aantu ohaya vulu okukuthamo nokulongamo omiti dhoku aludha aantu komikithi.

Miilikolomwa yomomapya nomoofaalama ohamu vulu okundulukwa omawusila ngono haga vulu okutelekithwa iinima yayoolokathana ngaashi oomboloto niikuki. Iinima mbyoka ohayi liwa kaantu nenge yilandithwe aantu yiimonene mo iiyemo.

Aanafaalama mbono haya muna oohi, ohaya kala noshimpwiyu opo yedhi takamithe kaadhi kwatwe komikithi, kaadhi se ondjala, kaadhi kukute nenge omeya ga pwine mo moondombe dhadho.

Aakwamuhoko yaAfrika yamwe ohaya longo iilikolomwa yomomapya gawo opo ya vule okuteya ya teleke iikulya yawo yomaludhi, ya mone oonkondo yo yakale muukolele, ya longe iilonga yawo yesiku kehe.

Oshikunino shiinamwenyo shEtosha omuna omaludhi giinammwenyo ngaashi oomenye, oompugulu, oonduli noshowo iinamwenyo ndyono yanika oashiponga. Iinamwenyo mbika ohayi longo pamwe nuukumwe moku kala moshikunino shayo.

Momeya ohamu monika oohi dhomaludhi nomaludhi. Oohi dhika ohadhi tekulwa noku silwa oshipwiyu tadhi pewa iikukya dho tadhi kalekwa wo momeya ga yela mono tadhi vulu oku kokela dhi vule dhi gandje omauwanawa kaantu dho dhi valathane dhitane wo.

Meshito omuna omamanya ngono ga tanga po oondundu. Omamanya ngano oga kola go aantu ohaya vulu okuga tatula ete yega ningi oodhopi dhono hadhi tungu omatungo gokwakola iyaga tatuka.

Miilonga yuunafalama omuna iinakugwanithwa oyindji. Onkene opuna uumbakumbaku wumwe uushona wa ningila okuteta po omwiidhi nenge okukulula ongwena, nenge okudhudha po iigwanga mbyono inayi pumbiwa miimeno.

Uunamapya nuunimuna ohamu longithwa iilongitho nomashina ga yoolokathana, opo ga vule okulongekidha nawa evi, uuna aantu taya kunu oombuto dhi pitemo nawa niimeno mbyono ya kunwa yi vule okukoka nawa.

Iilonga yomoofaalama oya hwepopalekwa kehumokomeho. Monenena aantu ihaya tekele we iimeno noonyala nenge taya teke omeya koonyala nenge momayemele. Ohaya nduluka ashike ominino ndhono hadhi andjaganekwa nofaalama ayihe, e to patulula ko ashike lumwe ehala alihe talitekelwa mbala, meendelelo.

Momapya nomoofalama ohamu zi iilikolomwa ngaashi iilya. Iilya ohayi longwa kaantu nelalakano yiimonene iikulya yo yamwe yeyilandithe yiimonene iimaliwa oshoka miilya ohamu ndulukwa uusila hawu telekithwa iithima, oomboloto nosho tuu.

Omamanya ngono ga tungapo iikulundundu noondundu ogena oshilonga oshindji ngaashi ohaga vulu oku tatulwa etaga tulwa pomahala mpono hapu kala omatondokelo gomeya opo omeya kaaga matukilepo we . Ohaga vulu woo okutatulwa etaga kuthwa oomongwa ndhono dhina iilonga oyindji.

Mombuga omehala muno ihamu kala iimeno oyindji. Omuna uumeno uushona wahalakana. Aantu oha ya vulu okutunga po omahala mono aantu ha ya vulu ya kale ha ya zi uuna yeya okutalela po ombuga.

Meshito omuna omahala gamwe ngaashi iikololo yoondundu . Aantu ohaya yi yaka talelepo omahala ngono, yatale nkene gashitwa, yotaya kwata omafano oshoka omo muna iikumithalonga ya Tate Kalunga.

Aantu mbono haya tekula oohi. Ohaya kambadhala okudhi ningila uundama wuli megameno opo yakeelele momeya mwaahaye iilikama mbyono tayi vulu okuyonena oohi onkalamwenyo yadho nenge okudhi etela oshiponga.

Omahala goma vululukilo ngono hadha adhika pomahala ngono haga hili aataleli po, ohaga kala geli momutholomo omwaanawa, ga tungwa nawa momukalo ngono tagu nyanyudha nuuna omuntu e li po oha kala uvite etumba.

Mokuti omuna iinamwenyo oyindji omuna oshinamwenyo shimwe hashithwa kutya Onduli , Onduli oshinamwenyo shomuthika omule noha shimonikala kokule uuna omuntu toya mo mokuti oha shimonikila kombanda yomiti showo oshina ondapo.

Aakwashigwana ohaya tula uukuni kumwe opo ya tekule nenge ya kwate oohi momeya. Ohaya kwathelathana mokunana oonete nenge moku ulikilathana mpono oohi dhi li.

Mo Namibia omuma ohoko gwaantu hagu ithanwa aahimba. Aahimba oyo aantu mbono haya dhiki omagumbo gawo miihwa yo ohaya kala yi ikolelela kiimeno nokiimuna oshoka yo ohayali ashike omahini nonyama.

Omahala ngoka goku kokeka oohi, kakele komauwanawa ngoka haga zimo, ohaga kwathele woo aalongwa mbono yeli kiiputudhilo yaya ilongele oku putudha noku tekula oohi yeye yaninge oma pekaa peko gawo, geya kwathele mokwiilonga kwawo.

Iilonga yomoofaalama oya ningwa iipu komashina osho wo kiilongitho mbyono ya ningwa oyindji nawa. Monena aanafaalama ihaya longowe nuudhigu mokuhelela nenge moku tetampo iigwanga mbyono inaayi pumbiwa moofaalama dhawo oshoka opuna omambakumbaku gomaludhi ogendji ha ga longo po iilonga mbika.

Aantu yomomidhiingoloko ohaya longele kumwe uuna taya kwata mo oohi dhawo momeya. Ohaya si oshipwiyu shoku konga oonete dhono taya vulu okulongitha pethimbo taya kwata mo oohi dhawo momeya.

Molwa ehumokomeho aantu yamwe ohaya vulu okumeneka iikwamboga inaaya longitha evi haya kwathelwa ashike komashina. Omashina ngano ohaga kala nuupyu ngaashi naanaa mboka hawu zi mevi niimeno ohayi koko ngaashi mbyoka yi li mevi.

Aanilonga oyendji yomoofaalama ohaya kala noshimpwiyu shoku sila iimeno yawo oshimpwiyu sholela ngaashi okuyi tekela, okuyi kutha miigwanga mbyoka tayi vulu okuyi yonapo nokuyi gamena woo opo yikoke nawa.

Aaniikunino yiikwamboga ohaya si oshipwiyu opo iikwamboga yawo yaa ha se po kenota. Ohaya kala yatula mo ominino moshikunino opo dhi tekele okashona nokashona omeya gagwana piikwamboga mbyoka yoyi koke nawa.

Aatekuli naasilishimpwiyu yiinamwenyo yomomeya ngaashi oohi, ohaasi oshimpwiyu okukalekaka omeya gomuundama ga yela, okukaleka ehala lya gamenwa kaatondi osho wo okusa oshimpwiyu okudhipa iikulya.

Molwa omauwanawa ngono geli moshilongo shetu, Namibia oha yakula aatalelipo oyendji esiku nesiku, taya tala nkene sha tungala, nkene shina eshito lya opala yo taya kutha omathano gaashathane omolwa uuwanawa wevi ndi.

Omamanya gomeshito oge li pamaludhi, osho wo oge na iilonga ya yoolokathana. Opu na omamanya gamwe gomuthenu, opu na omamanya ge na iingumutulu, po opu na omeya omanene momatale, nagamwe omashuushuuka. Oge na iilonga oyindji iiwanawa.

Meshito omu na omutalelo goopala. Omutalelelo nguka ohagu monikila mokuziza komiti, komwiidhi nosho wo keshito ngaashi koondundu nosho wo kiimeno nomiti dha yoolokathana.

Moluhwa omu na iinamwenyo oyindji. Iinamwenyo yimwe iilikama mbyono nokuli hayi hupu mokulya onyama hayi li po iinamwenyo iikwawo, yo wo iinamwenyo yimwe mbika oya nika oshiponga.

Pomahala ngono gokutekulilwa oohi oha pu vulu oku adhika aantu mbono yeya okutala ,ya kuthe ko iiholelwa nenge aalongwa yosikola taya ningi omapekapeko gena sha neyilongo lyawo.

Omiti odhasimana momidhingoloko oshoka ohadhi dhindi ombepo ndjoka hayi fudhilwa mo kaantu ndho ohadhi gandja omizile kaantu nokiinima ngaashi iihauto.

Oondjuhwa odho iikwamawawa hayi tekulwa kaantu. Iikwamawawa mbino ohayi tekulilwa omauwanawa gayo ngaashi onyama nomayi. Aantu ohaa vulu wo natango oku dhi landitha e taya imonene mo oshimaliwa.

Ehumokomeho olya ning a iilonga yaanafalama oyendji iipu oshoka ihaya longo we koonyala ohaya longitha mbakumbaku mokuteta ko iigwanga mokugalagula evi mokukuna oshowo iilonga yilwe hayi longwa moofalama.

Iivolovolo oyo oohi nenge omafuma omashona. Iivolovolo shampa ya koko oha yi ningi oohi oonene nenge omafuma omashona. Shampa we yi adha iishona oto hala wu tye iinima mbino hayo tayi ka shituka yi ninge iinima iinene yo oyi na oshilonga.

Aawambo ngele ya teya oombuto dhawo momapya ohaya vulu okudhitsa kiishini etaya nduluka mo uusila nenge ya kuthe ko uusila mbono haya longitha oku katelekitha iimbombo, okudhunga oontaku nokuninga oomboloto.

Oondjuhwa oonkiintu ohadhi tekulilwa molwa omawuwanawa gadho ngaashi omayi . Omayi goondjuhwa ohaga landithwa aantu etayi imonene oshimaliwa shawo

Aayuli yoohi ohaya longitha omikalo odhindji okukuthamo oohi dhawo momeya, yamwe ohaya longitha oondjolo, yamwe ohaya longitha oonete ndhono hadhi yangata noku hilamo oohi adhihe ndhono ya hala momeya.

Eshito olya shitwa lyoopala, meshito oha mu adhika woo iinima ngaashi omamanya. Omamanya ogena iilonga oyindji iiwanawa molwa oku kola kwago, ohaga vulu woo okutatulwa eta tungithwa omakuma gakola ihaga ihatapo.

Moofalama oonene ohamu longithwa omashina omanene ngaashi omambakumbaku ngono haga tete nenge haga yukupo nenge haga dhikulula nenge haga kunu omiti opo aantu ya vule okukunapo ishewe yilwe.

Aakwashigwana ohaya vulu okwiimanga kumwe eta ya toto po opololeka yokutekula oohi. Oha ye shiningi nduno mokukonga omaludhi goohi taye ga kutha komahala galwe gi ili etaye geeta moondama ndhono ya longekidha opo ya kale taye dhi sile oshimpwiyu.

Aalongi yomoofaalama ohaya kala noshinakugwanithwa shokutakamitha nokusila iimeno oshimpwiyu, okuyitekela, okutala ngele oyi niwe komapuka nenge komikithi dhontumba osho wo okukutha mo iigwanga mbyono tayi vulu oku yi yona ka yi koke nenge oku yi imba yi vule okukoka sigo ya adha okutewa.

Aanafaalama mbono haya meneke nenge haya longo iikwamboga ohaya kala nokuyi sila oshimpwiyu yi kale ya yela ano ye yi kutha iigwanga mbyono hayi vulu okumena ye yi kundukidha yo yi yi nwine po omeya nuuhoho wayo.

Mefuta ohamu zi omauwanawa ogendji ngaashi oohi. Oohi dhomefuta ohadhi zimo etadhi gandja iilonga kaantu mbono haa longo okudhi kwatamo, nenge mbono haa longo moofabulika mono hadhi ndulukwa dho dhi vule okuya kaantu yalwe.

Aatekuli yoondjuhwa ohaya kala noshimpwiyu shoku takamitha ngele oondjuhwa dhawo odha lala po tuu nenge oondjuhwa dhawo otadhi longo tuu iilonga yadho mbyoka dhanuninwa. Ongele otadhi gandja omayi ge li nawa, ongele otadhi gandja uunimwena wu li nawa nenge otadhi monika tuu nawa opo dhi gandje onyama yi li nawa.

Uunamapya nuunimuna ka kele kiikulya niilikolomwa mbyono hayi zimo, ohawu tungupo wo omakwatho gopakola pokati kaantu naantu. Aantu taya kwa thelathana, aantu taya popithathana, aaantu taya longele kumwe opo ya vule ku adha ondunge thaneko yawo.

Oondundu odho omamanya omanenenene geli meshito. Omamanya ngaka oga shitwapo komushiti yemwene ihaga koko go ihaga hulu po. Ohaga kuthwa ashike kaantu taya tete ko omamanya ye kega longithe iilonga yayoolokathana oshoka ogena uukolele kamana.

Iimeno yimwe ihayi koko nawa uuna tayi dhengwa meukililo komutenya onkene aanafaalama ohaye yi shigi e taye yi thigile mo uuyelele mbono tayi vulu okukala tayi kokele mo yeyishiga koonte odhindji dhetango.

Omeya ogo ompumbwe yoshinamwenyo kehe shili kombanda yevi, omeya ohaga nuwa kiinamwenyo, nokaantu. Iinamwenyo yimwe ohayi iyogo mo woo uuna yiwete kwapupyala, yo yimwe omo hayi kala momeya mo.

Aatekuli yoohi ohaya si oshimpwiyu yedhi ningile uundama e taya tulamo omeya opo dhikale mo dhili nawa. Ohaye dhi takamitha opo kaadhi kwatwe komikithi nenge dhaasile mo ondjala sigo dhakoko.

Iitekulwa namwenyo moofalama ngaashi oongombe. Ohayi gandja omauwanawa ogendji kaanafalama, ohayi gandja onyama aanafalama taya landitha onyama ndjino kaanangeshefa wo mboka haya nduluka onyama taya mono mo iimaliwa yawo.

Muunamapya nuuniimuna omuna iilongitho mbyono hayi longithwa opo aanafaalama yaningilwe oshipu mokulikola nomokukuna iimeno yomoofaalama dhawo.

Omahala gomatalelepo gamwe ohaga kala taga hili aantu. Oha gagandja wo omayakulo koshigwana ngaashi okuteleka iikulya, okulanda iikunwa, yo aakwashigwana taya futu ashike kondu yoonyala opo yapewe omayakulo ngaka gashiwa.

Aanafalama yamwe oha ya tekula oombaka ha ye dhi tekulile omalandithilo. Una dha koka oha ye dhi dhipaga, taye dhi landithe po ya mone iimaliwa nenge ye dhi lye po eta ya mone mo iitungithilutu ka mana.

Iikwamboga ngaashi omboga oyimwe yomi meno mbyono hayi silwa nawa oshimpwu etayi tekulwa etayi koko nawa naantu eta yeyi landitha yi imonene iiyemo noyeyi lye yamone iitungithi lutu yakola.

Meyalalo lyombuga, ohamu kala muna omwiidhi omushona. Omwiidhi ngoka ihagu kala unene ogundji, mo omuna wo omiti omishona dha ninga omalopalopa.

Oombaka oludhi lwoondjuhwa ndhono hadhi tekulwa kaantu omolwa omauwanawa gadho. Ohadhi tekulwa molwa onyama yadho nomayi. Ohadhi tekulwa momeya oshoka onkalamwenyo yadho konyala odhindji ohadhi kala momeya.

Uundama womeya mbono hawu tekulilwa oohi, ohawu silwa oshimpwiyu opo oohi ka dhi mone oshiponga, ohawu opalekwa, ohawu kuthwa iiyagaya, omeya ohaga tulwa omiti, ga gamene oohi ka dhi kwatwe koshivu.

Monena aanafalama ihaya longo we nuudhigu uuna taya tekele iimeno yawo ngaashi monale aantu yali haya tekele iimeno yawo nomayemele nena okwa ndulukwa ominino dhono hadhi tekele ethimbo ndoka totulako.

Iimuna ngaashi yoongombe mbyono hayi munwa kaanafaalama ohaye yi muna nomalalakano ogendji. Okwiimonena oshimaliwa uuna ta ye yi landitha yina omwenyo nenge ta ye yi dhipaga etaya landitha onyama nenge ya landithe omauwanawa ishewe ngono haga ziko kiimuna mbyo.

Iinamwenyo yomofaalama ngaashi oongombe odho iinamwenyo yasimana yo oyina woo ongushu. Kiinamwenyo huka ohaku zi iinima oyindji ngaashi oshipa, omahini, omasipa, onyama nooniga woo hadhi longithwa oku nduluka noku eta po iikulya niilongitho yimwe.

Moluhwa omu na iinamwenyo oyindji, iinamwenyo yimwe oya fa aantu yimwe oha yiihumbata wo yafa aantu ngaashi oondjima. Oondjima iinamwenyo hayi yelekele aantu dho ohadhi li iiyimati naana mbyono hayi liwa kaantu.

Aantu shampa ya kwata oohi dhawo, oha ya vulu oku dhitula miiyaha ye ke dhilandithe po nenge yedhi tande e taye dhi teleke, etayi monenemo iitungithilutu kamana tayi yape oonkondo.

Iimeno oyi na omalalakano ogendji. Iimeno yimwe ohayi zi iikulya hayi liwa kaantu omanga yimwe ohayi zi iikulya nenge omafo haga liwa kiinamwenyo yo yimwe ohayi ndulukwa, tayi longululwa, tayi ningi omiti dhaantu nenge dhiinamwenyo dhokupanga omikithi dhayoolokathana.

Momadhiya, moondama nomoondombe uuna muna omeya, aantu ohaya vulu okutekulila mo oohi dhawo. Ohaye dhi vulu wo oku dhi kwata mo ya lye komahumbo gawo, nenge ya landithe ya imonene mo iiyemo yawo.

Aanafalama ohaya kokeke iikwamboga, iikwamboga mbino ohaya vulu okwii lyapo yoyene nenge ohaya vulu okuyi fala komandingi goo sitola ngono omanene etage yi landithapo nenge ge yi teleke eta geyi landitha ya telekwa nale.

Iikulya mbyono aantu haa li, oyi li pamaludhi ogendji. Iikulya oyi na iitungithilutu ya yoolokathana, mbyono hayi longele kumwe mokuyambidhidha opo yi kwathele olutu lu koke nawa.

Aatekuli naaputudhi yoohi ohaya si oshimpwiyu opo yedhi tungile uundama nomahala omawanawa mono taya vulu oku dhi tekulila

Mokuti, omuna omiti odhindjidhindji, nomo mahala ogendji gendji, ngono gaanasha. Yamwe oye ga ninga omahala gomagumbo gawo, yamwe oya dhikamo oofalama dhawo oshoka omuna omahala ga hapa nawa.

Aanafalama oyendji una taya meneke iikunomwa yawo olundji ohaye yi meneke mehala lya gamenwa opo ya kale yeshi kutya oombuto adhihe odha pita nongele dha koko ohadhi lundulilwa nduno pondje mpono tadhi vulu oku hupa kudhodhene mombepo nomomvula onene.

Uundama owundji nomahala goondombe gopaushitwe, aantu ohaye ga ningi nawa taye ga topola nawa opo ya vule oku tekula noku si lilamo oohi oshimpwiyu.

Uuyuhwena owo uudhila uushona woondjuhwa. Uuyuhwena shampa wa tendulwa ohawu pumbwa oku silwa oshimpwiyu opo wu a dhe monkatu mbono wa koka tawu vulu oku i nyangela no kulya wo wene.

Momapya moofalama ohamu zi iikulya oyindji yili moludhi lwoonkenya nenge lwoombuto. Miikulya muka ohamu ndulukwa omausila oshowo iikulya yilwe mbyono hayi telekitha iikulya ya yoolokathana kaantu.

Aatekuli naaputudhi yomaludhi goohi ohaa si oshimpwiyu okudhi kaleka dhi li muundjolowele. Ohaa kambadhala okudhi gamena kiilyani nokiilikama mbyono tayi vulu okudhi adha momeya. Ohaye dhi pe wo iikulya, opo dhaa sile mo ondjala.

Mombuga ohamu adhika ashike omwiidhi nomamanya. Nuumeno wuuhwa wa ninga mpeya kamwe mpeya kamwe. Ohamu vulu woo oku monika omamanya omanene goondundu. Gono haku kala iinamwenyo yimwe ngaashi omayoka noondjima.

Uuna aantu taya munu oohi ohashi ya pe wo natango iiyemo mokupitila momikalo ngaashi aantu ta yeya ya tale nokunongonona nkene oohi dhoye todhi tekula, yo taye ku futu oshimaliwa okuya mo mehala moka, oshoka aantu yamwe inaya mona nale oohi tadhi munwa. Onkene ohagu kala omukalo goku imonena iiyemo.

Oohi ohadhi tekulwa noku kokekwa pamikalo dha yolokathana. Ohadhi pewa wo esiloshimpwiyu lyili nawa. Esiloshimpwiyu lyiikulya, esiloshimpwiyu lyuukolele opo dhi koke nawa dhodhi vule oku liwa kaantu yo yamwe yiimonenemo iiyemo una taye dhi landitha.

Omahala goohotela oshowo gomavulukukilo ohagakala ga ndulukwa po nawa go opala, gena omatungo ga tungwa nawa, gena wo omutalelo nomatungo ga yoolokathana. Haga monika nawa nelalakano ga hile aatalelipo.

Iimeno yimwe opo yi koke nawa yo oyi adhe ethimbo ndono tayi vulu okukoka yi ime iiyimati mbyono ya pumbiwa, ohayi kokekwa tango pamukalo gopaunongononi yo oyi vule yi kuthwe mo yika tsikwe mevi yi koke nawa.

Iimeno yimwe ihayi koko nawa uuna tayi dhengwa meukililo koonte dhetango, onkene aanafaalama ohaya kambadhala oku shiga oonte dhetango ndhino noothaila ndhono dha longelwa onomenawina, tadhi vulu ashike oku pita oonte ndhono iimeno tayi vulu oku koka mudho.

Iingulu iitekulwa namwenyo mbyono hayi gandja onyama. Aantu ohayeyi tula miigunda etaya kala tayeyi sile oshipwiyu tayeyi yogo, taya opaleke wo omahala gawo nokuyipa iikulya nomeya nomiti uuna yina oshivu.

Omambakumbaku ogeli pamaludhi ogendji omolwa iilonga mbyono haga longo moofaalama . Gamwe ohaga pulula, gamwe ohaga kunu, go gamwe ohaga galagula evi opo iimeno yimene nawa, aanafaalama ya ilikolele mo iilikolomwa yawo yagwana nawa.

Aantu yamwe mbono yena omukumo go kutekula oohi ohaya ndulukapo uundoloma nenge uundombe woyene haye wuningi yowene niilongithinwa tayeyi landa opo yaningile ehala lyawo ehala mono tadhi vulu kukokela yoye dhisilemo oshipwiyu.

Moofalama ohamu likolwa iilikolomwa oyindji. Ohamuzi iiyimati yomaludhi nomaludhi, ohamuzi woo iikwankenya mbyono hayi liwa kaantu mo ohamuzi woo iikwalya mbyono hayi ndulukwa omausila haga telekwa oomboloto nosho tuu.

Aatekuli yiinamwenyo yo momeya ngaashi oohi, ohaasi oshimpwiyu opo ye dhi tule muundama uuwanawa, opo shikale oshipu okudhipa iikulya, okudhi tonatela uuna dha kwatwa komikithi, noku dhisila woo oshimpwiyu dha yakwepo nenge dha mone aatondi.

Iimeno ohayi kunwa pamukalo ngono tayi vulu oku koka inayiya iikwawo moshipala. Tayi vulu oku koka yili megameno, yo tayi vulu wo oku koka nawa yi taandele, nenge yi kale tayi mono etango lya gwana.

Moku putudha nomoku tekula oondjuhwa, aanafaalama ohaye dhidhikile uundunda wadho woku dhigamena komutenya, komvula nokombepo opo dhikoke dhivule okugandja iilikolomwa ngaashi onyama, omayi nosho tuu.

Oombaka una omuntu tedhi tekula okwapumbwa okudhi longikidhila okandama moka tadhi kala tadhi mbwindi oshoka omadhila ngaka ogehole okumbwinda. Ohedhi kongele wo ehala ngaashi oshikuku moka hedhi pele iikulya nokudhi gamena kiilikama mbyoka tayi vulu okudhi yona po.

Omambungu ogo iinamwenyo hayi adhika miihwa. Iinamwenyo mbino ohayi li onyama, yo wo ohayi vulu oku lya po iinamwenyo iikwawo.

Melaalo lyeshito oha mu monika nawa. Oha mu monika mwa ziza komiiti dhono dhili mo nomwiidhi. Oha mu kala wo muna iinamwenyo yo opala nenge yanyanyukwa omolwa eshito ndyo ngaashi uudhila mokani iyengele.

Omushiti gwetu tate Kalunga okwa shita iinima oyindji iiwaanawa. Meshito lye okwa kwatelamo woo omamanya omanene.

Oohi odho iinamwenyo yomomeya, uunamwenyo mbuka ohawu tekulwa kaantu nenge hawu kal ku wo wene momadhiya nomomatale gopaunshitwe. Uunamwenyo mbuno ohawu li uuyagaya womomeya nenge uunimwena uushona womomeya.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa nomalakano, dhimwe ohadhi tekulilwa onyama dhimwe, ohadhi tekulilwa omayi omanga dhimwe ohadhi tekulilwa oku vala uuyuhwena.

Momeya gefuta na mo ohamu kala iinamwenyo, iinamwenyo yimwe ongaashi oombwa dhomomeya. Oombwa dhomomeya oyo iinamwenyo yafa oohi, ihe iinamwenyo mbino iiwanawa oshoka kuyo ohakuzi iinima oyindji ha yi longithwa kaantu.

Iimeno yimwe ihaya koko nawa nuuna tayi dhengwa koonte dhetango meukililo, onkene aanafaalama ohaya kambadhala nomikalo odhindji opo yashige noku keelela oonte dhino dhaadhenge iimeno mbino opo yikoke nawa.

Oondjamba odho iinamwenyo yomokuti iinenenene. Ondjamba oyina olutu olunene nomakondo omanene. Ondjamba iinamwenyo mbi hayi vala uunimwena nohayi wu sile oshipwiyu.

Iigwanga yomeshito ohayi opalekitha nawa omidhingoloko oshoka yimwe ohayi kala yina oongala tadhi monika nawa . Kuyimwe ohakuzi iiyimati hayi liwa kaantu nokiinamwenyo kokuyime ohakuzi omidhi nomafo ngono haga nduluka omiti dhoku aludha aantu komikithi dhiili nodhiili .

Aanafaalama mbono haya tekula oohi, ohaya kambadhala oku dhi sila oshimpwiyu. Oku dhi kaleka muundama womeya gayela oku dhi pelamo iikulya, noku takamitha wo ngele odhi li tuu muukolele.

Iilonga yuunamapya nuunafaalama ohayi pula eyi tu lomo oku sila oshimpwiyu nokudhiginina okutaka mitha iimeno opo wumone iilikolomwa netoyo ndyono wahala nenge tolalakanene.

Muunafaalqma ohamu likolwa iilikolomwa oyindji yina oshilonga. Iilikolomwa oyina wo noonkondo kamana ngaashi omatama ngoka haga pe aantu iitungithililutu kumana mbyono hai ya gamene komikithi.

Eshito olyo opala. Pethimbo lyomvula ohali kala lya ziza nawa. Iimeno tayi monika ya ziza nawa, yi na omafo go opala nomutalelo go opala, tagu monika kwaa mboka ye gu tala niinamwenyo yi li mo ohayi kala ya nyanyukwa, oshoka oyi na iikulya ya gwana.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shomokuti. Oshinamwenyo shika ihashi li omwiidhi. Ohashi li iinamwenyo iikwawo, ano onyama. Onkoshi oshinamwenyo oshihahu ngele sha hindwa.

Eshito olya shitwa lya opola. Meshito ohamu monika omamanya oma nenenene haga ithanwa oondundu. Moondundu omuna woo iimongwa yo maludhi mbyono hayi hambulwa no ku nduluka iinima ya yoolokathana.

Momapya ohamu zi iilikolomwa oyindji yili momaludhi goonkenya. Oonkenya ndhino ohadhi vulu okuliwa dho dhene nenge dhi tsuwe etadhi liwa pamukalo ngono guusila nenge dhi telekwe etadhi zi omagadhi ogo haga liwa kaantu.

Aanafalama uuna taya kunu iilikolomwa yo mo mapya gawo, ohaya kambadhala okuyi kuna momikalo ndhino kutya itayi vulu oku kala ya shigathana komutenya, nenge poku mona omeya ga gwana .

Moofaalama omu na iilongitho oyindji mbyono hayi kwathele opo aanafaalama ya adhe iilalakanenwa yawo. Iilongitho mbino ongaashi omashina nomambakumbaku ngono haga longithwa okukuna nenge okugalagula evi nenge okuteta po omiti opo iimeno yi kunwe nawa.

Oondjuhwa odho oondhila ndhono hadhi tekulwa kaantu omolwa omawuwanawa gadho. Aantu ohaye dhi ningile iikuku opo ya kale taye dhi peleko nawa iikulya nomeya dho dhi vule dhiya valele uuyuhwena owundji nenge omayi.

Oondundu odho omamanya omanene geli meshito. Moondundu oha mu vulu oku kuthwa omamanya ngoka haga vulu oku tungithwa omagumbo noondunda. Oha ga vulu wo okushiwa nenge oshigithwa pomahala ngoka hapu tondokele omeya oshoka omamanya ngaka oga kola go iha ga hengumukapo.

Moofaalama nomomapya ohamuzi iilikolomwa oyindji yili pamaludhi goonkenya. Oonkenya dhino ohadhi kukutikwa e tadhi ndulukilwa miinima ngaashi uusila mono aantu haya vulu okuladnitha yiimonene iimaliwa nenge iikulya.

Iimeno oyindji ohayi kokekwa kaantu nokusilwa oshipwiyu. Yimwe ohayi tulwa momahala mono ya gamwena kaayi mone omvula unene oyindji nosho wo omutenya unene ogundji, opo yi koke yo yi ime iiyimati yawo.

Oondundu dhomaludhi nomaludhi odha tungwa po komamanya ga kola. Omamanya ngano oge na esimano. Momamanya ohamu adhika wo omauwanawa ogendji, mo ohamu vulu wo okutholomwa oondhopi nomamanya haga vulu okutungithwa omatungo ga kola.

Ongandu oludhi lwiiyengele mbyono hayi kala momeya. Oongandu iinamwenyo yanika oshiponga kaantu nokiinamwenyo iikwawo yomomeya oshoka ohadhi vulu okulya noku teyagula iinamwenyo oshowo aantu.

Omuthigululwakalo gwOshiwambo nogwaAfrica oyena iikulya ya yooloka mbyoka hayi liwa, ha yeyi kutha ashike miinima haye yikunu yoyene meshito yo ta yeyi teleke nawa. Iikulya mbyino ongaashi oomboga, omakunde niimbombo.

Omahala go matalelepo gamwe ohaga kala ga silwa oshimpwiyu. Ga kunwa omiti omiwanawa dhoku gandja omizile kaatalelipo, dhoku opaleka ombepo yoku fudhilamo, oshowo iimeno yoku gandja omutalelo omuwanawa.

Momeya omuna iinamwenyo oyindji yayolokathana iinamwenyo mbino oyili pamaludhi, yo oyina omalwaala niilonga yayolokathana. Iinamwenyo mbika ohayi vulu okukuthwamo kaantu yeke yitekule nenge yekeyi landithepo nenge yekeyilyepo.

Uunamapya nuuniimuna ohawu vulu wo oku tunga po omakwatathano pokati kaakwashigwana, uuna aakwashigwana taya pukululathana noku paathana omauyelele kombinga yiimeno nomiti oshowo iikunomwa yawo.

Oombaka oludhi lwiikwadhila mbyoka hayi tekulwa kaantu. Aantu ohayeyi tekulile okumonako omauwanawa ngaashi onyama. Onyama aantu ohayeyi teleke ertayeyi lipo nenge yeyi landithe eta ya imonene iiyemo.

Aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku mokugalagula nomo ku pupaleka evi, opo ye li longekidhile okukuna oombuto sho shi kale oshipu koombuto okupita mevi lya ninga epu.

Muunamapya nuuniimuna aantu ihaya ilikolelemo ashike iimaliwa, ashike ohaya ilikolelemo woo iikulya, iikulya ya za miilongomwa mbyono ya za momapya gawo, nenge niinamwenyo mbyono haya tekula moofaalama dhawo.

Aakwamuthigululwakalo gwoshiwambo oyena omikalo dhoku nduluka iikwatelwa yawo. Iikwatelwa mbyono omwa kwatelwa omalilo, oongalo, oontungwa. Miikwatelwa omo tuu mono ohamu vulu oku lilwa iikulwa oshoka oya talikako no hayi monika nawa ya yela no ya opala.

Oohi ohadhi tungilwa uundama mono hadhi tekulilwa uundama ohawu kala wa silwa oshimpwiyu wa tulwawo oonete pombanda opo ku keelelwe iiyaga oyindji ya haye momeya mono muna oohi.

Aanafaalama ohaya kwatha iimeno yawo oku koka noku taandela nawa, mbyono hayi egamene pevi, ohaye yi tula muuti opo yi vulu oku koka ya laalekena uuti, yo yiimeno woo nawa.

Mombuga omeyalalo mono mwaana omiti. Omu na omwiidhi hagu kala mo omushona lela. Mombuga ohamu adhika wo uunamwenyo uushona nande kawushi owundji. Omu na ngaa omiti dhimwe dhaninga omalompalompa.

Iikunomwa yomomapya yimwe ihayi pumbwa okukala tayi dhengwa koonte dhetango meukililo onkene aanafaalama ohaya kambadhala okushiga oonte dhetango dhino kiikunomwa mbika opo yahasa po.

Ehumokomeho olye etelela omawuwanawa ogendji nolye etelela woo iilongitho oyindji mbyono yaninga iilonga yokomake iipu. Iilongitho ongaashi iilongitho yoku teta noku kokola iimeno peha omuntu oye alambamo opena omashina gamwe ogo haga longo iilonga mbyoka.

Oonkanga odho oludhi dhodhila odhili kodhikwa yoondjhuwa. Oonkanga ohadhi tekulwa dho dhimwe ohadhi kala miihwa. Kudho oha kuzi oonyama nomayi dho ohadhi vulu wo okulandithwa kaantu e tayi monene oshimaliwa.

Iilonga yuunapya nuunimuna oyindji oya ningwa iipu kehumokomeho ndono lye etelela omashina ngono haga vulu okukuna ,okuteya nenge oku lunga evi uuna aantu taya kunu.

Monena aanafalama ihalongowe iilonga oyindji nudhingu oshoka opwa ndulukwa iikwathitho mbyono ngashi omambakumbaku hangakwatha mokungulangula nomu kwilongekidhila evi ombuto opo dhikunwe nawa.

Aantu mbono haalongo moofalama ohasi oshipwiyu shoku kuna iimeno yawo nawa pawu nongononi. Yameta omahala ngono geli pokati kayo opo uuna tayi mene kayi shiga thane komutenya, komeya noshowo kombepo

Omahala goku talelapo ohaga kala gopalekwa go ohaga kala taga hili aatalelipo omolwa omizile ndhono dhilipo kamana oshowo omathano nomitalelo omiwanawa.

Momuthigululwakalo odhindji dhaa Africa aantu ohaya tungu noku nduluka oondunda nenge omalukalwa gawo. Omalukalwa ohayega tungu noondhopi dhevi eta yega kumbile oondunda dhomwiidhi etaya igamene kombepo nenge komvula.

Mokukwata oohi momeya, aantu ohaya kala niilonga oyindji ngaashi okunana oonete noku kala ye na iikwatelwa mono taye dhi tula. Oshilonga shino ohashi pula woo natango aantu yalongele kumwe opo yavule okulonga oshilonga e tashi pu.

Mokuti omuna iinamwenyo yimwe yagamenwa ngaashi oonduli. Onduli oshinamwenyo hashi li omafo giimeno sho wo ohashi li omwiidhi. Oshinamwenyo shika oshina omawuwanawa ogendji. Uuna weshigumu nenge weshidhipaga otashi vulika wutulwe modholongo kepangelo lyoshilongo shoka.

Mombuga kamuna iimeno oyindji, omuna omwiidhi hagu iyakeke mpaka naampeyaka, ashike ombuga oyina oondundu mo omuna wo omutalelo omwanawa. Aantu ohaya tala nokukala taya nongonona eshito nkene lyoopala.

Omeya gomomilonga ogo omeya ngono gopawushitwe. Omeya ngaka ohaga tondoka okuza komatale nokomadhiya goko kule kule, galambalalathana eta ga nduulukapo omulonga.

Aantu yamwe ohaya vulu oku itotela po omangeshefelo gawo kuyo yene, taya kunu omiti dhawo etaye dhi kokeko yo taye dhi kanditha po uuna dha adha oku tsikwa. Ohaya lombwele aalandi omauwanawa haga zi momiti mono, nosho woo oku ya fatululila noku ya pukulula nkene yena oku dhi sila oshimpwiyu sigo dha koko.

Aanafaalama yiimeno ohaya si oshimpwiyu aluhe mokusila nokutekula iimeno yawo yivule yikoke nawa yo yi yape iilikolomwa ngaashi mbyono yahala. Oha ye yi tekele nduno omeya, oha ye yi pe uuhoho nokuyisila oshimpwiyu yaayonagulwe po.

Ehumo komeho olya ninga iilonga yaanafaalama iipu, aantu ihaya ka konga we omahala nenge yaka lande omahala gondilo nenge uuhoho. Ohaya longitha ashike omashina mokumeneka iikunomwa yawo, oshoka omashina ngano ohaga longo naanaa ngaashi evi.

Kiimeno okuna omauwanawa ogendji ga yoolokathana, kuyimwe ohaku zi iiyimati kuyimwe ohaku zi wo oongala dhono hadhi vulu oku ndulukwa etadhi etapo iikunwa nenge omiti nenge omagadhi gokwiishasha gaha nika nawa

Omvula ngele ya loko omeya ohaga vulu okutalama nokukala moondombe oshowo momilonga .Momahala mono ohamu vulu okukala aantu taa teke mo omeya yeke ga tekele iimeno yawo go woo ohaga vulu okunuwa kiimuna mo natango momeya muno ohamu vulu oku kala muna iinamwenyo yomomeya ngaashi oongandu noohi.

MoNamibia omuna omihoko dhaantu yamwe ya kala miihwa. Aantu mbaka ihaya longo, ihaya tekula oshinamwenyo ashike ohaya li ashike iikulya yomoluhwa ngaashi iiyimati noonyama dhomiihwa.

Moondombe nomoondama dhomeya ohamu vulu okutekulilwa nokuputudhilwa oohi kaanafalama nelalakano dhoku dhi kokeka dhi liwe kaantu yoyamwe yi imonenemo iimaliwa yo haa kanithe ombuto dhomaludhi goohi ndhika.

Aanafaalama ngele ya likola iilikolomwa yawo, oha yeyi fala komahala hono hayi ka landithwa, tayi vihwa, yo ta yeyi tumu koositola dha yoolokathana, opo yi ka monikeko kaantu.

Eshito oli na omamanya ogendji, omamanya ngano oge na iilonga ya yoolokathana, ka kele komutalelo nokuhila aantu omamanya ngano ohaga vulu wo okutatulwa e taga ningwa omakuma gokutungitha omagumbo noopate nosho tuu.

Aaputudhi naatekuli yoohi ohaya kala noshimpwiyu okudhi takamitha oshowo okudhi ningila omahala mono tadhi kala dhili nawa tadhi pelwa mo iikulya notadhi pelwa mo omiti uuna dha kwatwa koshivu.

Aanafaalama ohaya kambadhala oku eta po omikalo omipe opo iimeno yawo yaase enota. Ohaya kambadhala oku tula noku andjakaneka ominino dhomeya momapya gawo ndhono hadhi tekele edhimbo nethimbo iimeno yawo.

Poolestoulanda nopomahala gomavululukilo aantu ohaya vulu oku kuutumbapo yo taya landa iikunwa yawo etaya nu. Ohaya vulu woo oku kala yeli nookuume kawo . Taya hokolola omahokololo gawo nenge taya kundathana iinima yawo.

Mehala mono hamu kala iinamwenyo omuna wo oondombe dhomeya mpono iinamwenyo hayi nu. Iinamwenyo wo yimwe ohayi kala momeya mo omo hayi valele, nonkalamwenyo yawo ayihe oya guma omeya.

Uunongononi owa ninga oshipu kaanafalama yamwe mbono haya meneke iikwamboga peha lyokulongitha evi ohayi vulu ashike okukokekwa komashina e tayi kala naana ngaashi ya koka okuza mevi lyo lyene.

Aanafaalama yiikunomwa niilikolomwa oyindji ohaya kambadhala oku gamena iimeno yawo yaahase po, oha yeyi lungile evi ewanawa ta yeyi tutile uuhoho yo ta yeyi kongele wo omikalo dhoku kala ta yeyi tekele omeya opo kayi se kenota.

Iilonga yomuunamapya nuuniimuna ohayi eta woo oshigwana pamwe oshoka ohayi pula aantu ya longele kumwe ya tule omadhiladhilo kumwe yo ya mange mange uukuni kumwe ya adhe etsokumwe ne lalakano lyawo.

Aanafaalama ohaya kala niilonga oyindji uuna taya kokeke iilikolomwa yawo. Ohaya vulu okukuna oonkenya dhawo nuuna dhaningi uuno ohaya kala yedhi tula mehala mono muna uuyelele wagwana nomeya gagwana opo dhikoke nawa nokonima shampa dha adha ohayedhi fala nee yeku dhi tsike mevi moofalama.

Omamanya goondundu omamanya ngo kwakola go pawushitwe, omamanya ngano aantu oha vulu oku ga tetangula ota yenganingi oosamende dho ku tungitha omagumbo yamwe wo oha vulu oku nga tetangula ota vulu yakale ha tungitha omagumbo.

Aanafaalama oyendji mbono haya munu nokutekula oohi, ohaya kala yiipyakidhila okudhisila oshimpwuyu opo dhaamone oshiponga, dhaase ondjala nenge dhikwatwe komikithi. Onkene ohaya ipyakidhile esiku nesiku mokudhisila oshimpwuyu.

Meshito omwashitilwa oondombe dhomeya, oondombe dhika odhaningilwa okutondokela omeya ngoka haga kala taga nuwa kiimuna mbyoka yili momiidhingoloko moka nenge yili moluhwa.

Aanafaalama shampa ya tseya nengebya likola ko iilikolomwa yawo, ohaye yi fala komandiki goositola hono hayi ka longekidhwa opo yi vule oku tuminwa komahala gi ili nogi ili nenge koositola dhi ili nodhi ili ya vihwa nenge ya talwa tuu ngele oyili muukolele.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shimwe sho miiiyamakuti mbyono haya adhika mokuti. Oshinamwenyo shino ohashi li onyama sho ohashi nyangele uunimwena washo. Onkoshi uuna ya hindwa ohayi kondjo yafa iihuna hayi kondjo noluhahu. Yo ohayi vulu wo okudhipaga omuhindadhi gwayo.

Oohi odho iinamwenyo hayi zi momeya. Iinamwenyo mbino ohayi tekulwa nokusilwa oshimpwiyu kaantu yo yimwe ohayi vulu okukoka kuyo yene momeya gopaushitwe. Oohi ohadhi pula okusilwa oshimpwiyu, opo dhaa ha se nenge dhi ningilwe omiyonena kiilikama yimwe.

Aakwamuthigululwakalo goshiwambo uuna ya teya noku likola mo iilikolomwa yawo momapya, oha yeyi pungula miigadhi ya ningile okuyi longitha pethimbo lyokwenye, nenge ya ningile okuyi longitha ethimbo ele, oshoka miigandhi ohayi kala ya gamwenwa komvula nokombepo, yo yaa yonagulwe.

Muunamapya nuunimuna omuna iilongitho mbyoka hayi longithwa uuna aantu taya teya, nenge taya kunu ,nenge taya tsike iimeno oshoka ehala ohali kala enene noku longwa kaantu koonyala.

Momahala mono hamu tekulilwa oohi, aantu ohaya vulu okuya mo yeye yamone omapukululo nkene yena okutekula oohi dhawo nowi ilonge wo kombinga yoohi.

Oonkambe odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo dhono hadhi tekulwa kaantu omolwa omawuwanawa gadho. Onkambe ohayi vulu oku kala ongaa osheenditho. Kuyo ohaku zi wo onyama. Ko ohaku zi wo omishila nomakondo aantu haye ga longitha miinima oyindji.

Omiti niimeno yimwe shampa yasi nenge yakulupa, oha i kala iiwanawa okulongitha, oshoka aantu natango kuyo oha ya vulu okumona ko omauwanawa, ngaashi oku yi teta ee ta ya ka nduluka mo iinima, nenge ye yi tete, e ta ye yifike, ee ta yi ningi omakala, ngono aantu ha ya longitha mokuteleka iikulya yawo.

Moofaalama ohamu ningwa woo ominino dhono hadhi kala tadhi tekele iikunomwa omeya ngono ga yeleka, peha aantu oyo ya kale taya ende taya tekele ehala enene unene.

Meshito ohamu vulu wo okwaadhika oondama noondombe ndhono hadhi kala omeya. Omeya ngano ohaga vulu okukala egumbo lyiinamwenyo yomomeya ngaashi oohi. Ohaga vulu wo okukuthwa mo kaantu yega longithe mokutekela iimeno yawo.

Petsakaneno lyefuta nombuga ohapu monika nawa oshoka ototala eshito nkene lyoopala tali kumbekula, sho wu wete evi itaali tuta ngoye owuwete mefuta itaamu yi omeya. Omutalelo nguka ohagu kala omuwanawa go ototala wo uunene niinyengandunge yeshito lyatate Kalunga.

Omahala gamwe unene goku vululukilwa oshowo goku kala ohaga kala ga opalekwa nawa, gena oka ngwena ka ziza, iipundi yoku kutumba , naampono nande to vulu oku konga iikulya nokunwa wu nwe manga wulipo wa tegelela nenge to vululukwa.

Ombuga olyo ehala ndyono lyuudha omavi ogendji nolina etsakaneno lyefuta. Mombuga lela pooha nefuta ohapu kala mwiiyakela omeya uuna efuta tali guumbile mo ethimbo tali inyenge.

Aanafalama iilonga yawo oya ningwa iipu, omolwa ehumokomeho ndyono lye etelela iikwathitho oyindji. Iikwathitho ngaashi omambakumbaku ngono haga pulula nokulungagula evi peha iilonga mbino yi longwe po kaantu koonyala.

Aantu mbono haya tekula noku sila oshimpwiyu oohi, kakele ko ku landitha, nenge okudhilyapo oha ya vulu woo okugandja omapukululo, nomalongo kwaambono ya hala okwiilonga nkene hadhi tekulwa.

Meshito omu na omamanya gopaushitwe omanenenene haga ithanwa kutya oondundu. Omamanya ngano oge na ongushu kamana go ohaga vulu okukwathela oshilongo mokutungala, oshoka ohaga vulu okutatulwa e taga vulu okutungithwa omakuma noopate dha kola.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti, oshinamwenyo hashi li iimeno nenge omafo gomiti. Oshinamwenyo shika oshile, shi na othingo ondeendeka noongolo oonde.

Omayoka ogo gamwe gomiinamwenyo mbyoka yagamenqa aantu inaa uthwa okuga dhipaga ashike inaga pumbwa woo okuga hedha popepi, oshoka oga nika oshiponga nohaga vulu oku kutha aantu omwenyo nenge okuya pa uuzigo mbono haya vulu okuya kutha oomwenyo.

Oondjuhwa odho iikwamawawa ya simana. Kiikwamawawa hono aantu ohaya vulu okumona ko onyama ndjono ontoye kamana, yo ohaya vulu woo okumona ko iimaliwa uuna yedhi landitha. Nenge koondjuhwa oonkiintu ohaya vulu okumona ko omayi ngono natango ge holike wo kaantu.

Oondjuhwa dhomaludhi nomaludhi ohadhi tekulwa pamikalo dha huma komeho opo dhi gandje omauwanawa ngaashi omayi noshowo oonyama kaantu yo ooyene yiimonene iiyemo.

Aaniikunino aashona olundji ohaya meneke uumeno nenge uuno uushona momizile opo ngele wa adha okukoka nenge wa adha pomuthika ngono tawu vulu okuya pondje opo nee hawu katsikwa pondje wo wukoke waadhe elalakano lyawo.

Iimeno ohayi pumbwa okusilwa oshimpwiyu okuza manga iishona. Tayi tekelwa omeya ga gwana, tayi pewa uuhoho wa gwana naambono weyi opalela opo yi vule okukoka yi ninge iimeno iiwanawa yo yi vule yi ninge iiyimati.

Okamwiidhi kaziza ohaka kala ko opaleka ehala no haka monikitha pehala nawa . Ohaka kalekwapo nawa uuna taka silwa oshimpwiyu nokashina ko ku kateta noshowo okukathikitha pamwe nawa ko taka tekelwa ka kale taka nana omutalelo guli nawa.

Momeya omuna wo uunamwenyo owundji ngaashi uuvolovolo noohi, uuvolovolo wumwe ohawu shituka po wu ninge oohi onene wumwe tawu ningi po omafuma uunamwenyo mbuka ohawu pula esiloshimpwiyu opo koke nawa wo wu adhe onkatu yawo shoka yena okulonga.

Aanangeshefa mbono haya landitha Oohi oyena omikalo dhoku tekula Oohi dha yoolokathana. Ohaya vulu oku ninga uudhiya mono haya tula Oohi noku kala ha yedhi tekula opo dhi koke nawa pashito lyadho.

Namibia okuna ongushu nomawuwanawa ongendji , ngamwe ogeli momamanya ngono haga adhika mondundu nopamahala galwe. Momamanya muka omuna omawuwana ngoka haga vulu okundulukwa iinima yongushu yomaludhi nomaludhi.

Oonzi odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyono hayi li omwiidhi nohayi silwa oshimpwiyu kaantu. Aluhe odhi hole okulya omwiidhi gwa ziza nohadhi kala dhu uvite nawa uuna omvula tayi loko.

Aanafaalama yamwe ohaa munu omaludhi goohi oshoka komilonga nokomatale hono haku kala oohi oyeli kokule nayo, onkene ohaya ningi uundama wokumunina oohi dhawo dhono ya hala.

Iitowalekithi yomombiga oyili pamaludhi ogendji, yimwe oyo opepela ano olushi lwondungu ndjoka inaa yi lula, hayi dhenge noku opaleka nawa omuhoka nenge osheelelwa.

Oondjuhwa oontokele odho oondjuhwa ndhoka hadhi gandja omayi nohadhi silwa oshimpwiyu unene kaantu, oondjuhwa ndhika odhi hole esiloshimpwiyu lyakwata miiti opo dhivule okugandja omayi ogendji nawa kaantu.

Ookandoko odho oondhila dhomomeya ndhono dhi hole momeya goshimongwa. Momeya gomefuta nomomeya gomomilonga omalulu. Oondhila ndhika odhina woo oothingo oonde nomalutu omatookele nomagulu omale.

Ombuga olyo ehala ndyono ihali kala nana iimeno nenge iimuna yomaludhi gayoolokathana, ihe ewanawa noonkondo, ohali hili aatalelipo osho wo aantu yi ili noyi ili, mbono haye ya yatale uuwanawa newopalo dha lyo.